Omusaadha availe empale enhimpi ayemeleile mu maadhi kumbali okw'elyato nga mu mikono gye alikusika akatimba okuva ku lyato nga ali kwendha kasuula mu maadhi mwayemeleile.

Omusaadha ayemereire kumbali okwa maadhi nga ali ghalyato kumbali kwalyo nga mulyato mundha mulimu obutimba bwe bagemesa ebye nhandha nga buzinge ba butaire kumbali nhi kumbali. Nga agemye mungalo dhe ekintu ekya langi eya kasayi.

Amaato gali ku maadhi gali kuseyeya nh'agandhi gemeleile. Nga gaidhwile eby'okulya omuli emele nh'eiva. Galiku abasaadha abemeleile nh'abatyaime ku maato ago.

Abasaadha abakoze oluseregendhe nga bonha bonha bataire emikono gyeibwe kukatimba kebali kusika nga batola mumaadhi baiza kubukalu era nga abasaadha banho bemeraire okuva kubukalu bakola oluseregendhe paka mumaadhi akatimba yekali kuvira.

Abantu abatyaime nga betolwaire emeeza ebali wagati waibwe nga bonabona birowozo, balinga abalina ekintu kyebali kutesaku nga kuliku n'agemye eisimu mungalo dhe nga alitaire kumeeza gyebetolwaire alikuniga.

Obuyumba obusisila bwebazimba nh'eitaka nhi baselekesa eisubi lyebeeta eibembe, nga ghambeli ghabwo ghaligho oluya olwalaavu, nh'einhuma ghabwo eliyo emiti nh'ebigogo. Ele eghala ng'olengelayo ebizimbe ebilungi ebya kalina.

Abaana abali aghalala omuli abato nga abandhi bakulu ku banhaibwe, bemereire kwabaku nha basutaime nha begemye ku muti oguli ghe bemereire einhuma ghaibwe eriyo eisubi limpi limpi.

Ebisolo ebyetebwa bbufalo nga ebisolo bino byakula oti nte aye nga birina amayiga agezingulula era nga byo biri mulangi endhirugavu, biri mwiikumiro elye bisolo aghali obusubi obw'omuswabaswaba n'eitaka.

Emmotoka edhebika ebyendaghulo omuli edhemeraire nedhiri kuvugibwa dhiri mukitundhu aghali omusaadha ayambaire nga omukumi.

Abasaadha abali kuzaanha omupira ogwe engalo ogwendha amaanhi nga bali ghalala bali kulyanhira ku mupira okutola ghansi nga abandhi balambaire ghansi, abandhi basutaime, abandhi bali kulumuka okwidha ye banhaibwe.

Enhimilo enteeketeeke obukalamu nga baagizimbilaku nh'enhumba okugyetolooza, nga elimu ebisimbe ebya langi eya kiragala nga babisibaku nh'eghuzi basibila ghangulu ya mabaati.

Abakazi, abaana, abasaadha nga besibye empu n'abandhi ebisense betoloza obunhere munkoto dhaibwe ni munkedhe dhaibwe nga balina amooya kumitwe gyaibwe gebazinze kubi sagi balikinha amakinha agobughangwa bwaibwe.

Ekizimbe ekighanvu liri ekiri nga kirikuzimbibwa era nga bakyemerezaku emiti gyebemereraku nga bali kuzimba bakyetolozaku nhakatimba akali nga akensiri nga kumbali kwakyo bazimbagho nh'omulongoti.

Omusaadha ayambaire ebigiravasi mungalo dje nga ayemeraire yayandhala amagulu nga asibye ebipira ghalala yabiwanika era alikubikubba ebikondhe.

Ekinhonhi ekilinha omunwa omubambatavu ekya langi endheru, nhendilugavu ku mugongo kili kwlala ku maadhi okulilanha nha kasubi akamela mu maadhi nga ketolola omuti.

Ebyokulya, ebiribwa nga bighuka dhebeta ensenhenhe nga bisoloze biri ghalala nga bikalange era nga babisalire salireku n'ebintu ebibiyambye okubyongera kukaghogho ebyetebwa obutungulu.

Abaana abasomi omughala n'omulenzi nga omughala alikusiringisa gaali ayenga alinze enhuma n'omulenzi alikutambula nga yena talinze yalikuga nga yena alinze inhuma balikutambulira mukigira ekyaitaka nga kyasimbibwa ku emiti kumbali ni kumbali.

Omusaadha ayemereire ku kizimbe nga emikono gye agitaire kunsagho nga ayemereire kumbali okwa maadhi nga nhi ghamberi mwibanga ghali ghaligho ebinhonhi ebiri ku buuluka nga biva yali bigya luyi.

Abasaadha babili okuli ayemeleile kuliya okw'eidhuuka n'oghundhi nga atyaime. Ayemeleile ali kunhiga eisimu nga ebilowoozo bye byonabyona abitaile ku isimu. Ela nga atyaime alina ya lingiliile yataile ebilowoozo bye.

Omuntu ali munzikiriza nga avaire akakokolo akabwiise omunhwa n'enhindho ye akabbululu nga atweire emikono girikuniga ekyuma kikalimagezi nga n'amaiso ge galinze kukyuma ekyo kikalimagezi.

Abantu abatyaime kubutebe obweru nga balaga nga abatyaime mukanisa kuba nga beghombese bazibirire balinga abali kusaba era nga batyaime beghaire n'amabanga nga ezira alinhanhe mwiine.

Abantu basatu bali mu lyaato nga liri kwalaara ku maadhi nga owemberi mulyaato agemye enkasi akotaime ali kujikuba mu maadhi nga oweinhuma agemye akati akaliku eilobo akataire mu maadhi owoghagati etyaime mu lyaato

Ekibuga ekilimu epiki, egaali, emotoka, abantu abali kutambula ku bigere abantu abagemye ku bisawo, amadhuka, emiti nga buli muntu alaga nga alikukola bibye.

Ekyokulya ekyetebwa akaita nga bakataire kukaibo era nga ghaligho n'esowani eriku eiva eriraga nga lirimu ibaale aye nga supu bayuyemu wakiyira.

Emiti emizimilivu nga gili mu langi eya kilagala nga gili ghalala bagisimba, egilimu nh'eisubi eito eito, nga gili ku lusozi. Ela nga ghegili ghaligho ghangulu nh'ebileli nga bilaile bukalamu.